Ensudhe eya kala enhingi, bbulu oti bbulaka, etyaime ku muti ghangulu ghagwo

Kompyuta edha kala endheru. Einhuma ghadho nh'ebimuli, nh'ekimuli kya guliini nga bakitaile mu kikebe, nh'ebizimbe ebighanvu ebya kalina.

Omusaadha ku gaali eriku amatooke nga ali gisiringisa. Einhuma ghe eriyo abantu babiri bona bali kutambula. Ennhumba dhetoloire, olusuubo lubisemu okuva ku sayidi eno okwira ku sayidi eno, lubitamu ghagati.

Omwaana ayambaire akasati ake kala enhungi mulimu bbulu, mwabamu bbulaka agemye ekye nhandha nhe nhandha ghe bemereiremu.

Omukono guliku obwala butanu nga bufunibwa ekikondhe kirala.

Omukazi ayemeleile, availe olugoye olwa bululu nga mulimu obumulimuli obundhi. Yesibyeku akatambaala. Ayemeleile kumpi nh'ekikondo.

Envuvu dhili nnhingi mu kisaaghe ekilimu emiti nhe bikoola ebya kyenvu. Ghansi obusubi obwa kyenvu nho bwi dhuiregho.